so duu puuni m-bɔŋɔ ban ʒi yaɣili ŋɔ na yela neen' piɛla ka zaŋ bɛ zuɣuri fi tiŋa ka neen' piɛla ŋɔ nima niriba ata ban be sunsuuni ŋɔ gbaya bɛ tooni ban zaya ŋɔ puuni shɛba zaŋla bɛ zuɣu n-fi tiŋa ka karindi kundi puuni.

Paɣa n ʒi shitoɣu ni kohari niɛma ka la ka nyili o nyina neen shɛŋa k ni kohari ŋo n nyɛ chinchina chinchina maa shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozima shɛŋa na bɛ roba nim puuni ka shɛŋa mii o larigili zaŋ panpa

Paɣasaribili n kohari niɛma ka la ka nyili o nyina o ka tizuɣu pa o zipiligu zuɣu ka ʒi tahapoŋ tahapoŋ maa puuni birash nim n biɛni di mini niɛma ka lahi gbubi piɛɣu o nuuni ka polish nim mini birah nim bɛ di puuni o tooni tihi lahi biɛni ka puni biɛni ka nyɛ vakaɣali kala

maka ni m-bɔŋɔ ka ninsalinima chana ka bɛ pirigili ye liiga piɛlli ka yino gbubi takalɛm ka di nyɛ vakahili bɛ shɛba ye liiga sabinli ka di ŋari bɛ nina polo zaa bɛ luɣili ni ha kaaba zaya ka nyɛ zaɣ' sabinli ka lahi mali salima kala di puuni.

ninsalinima n-laɣim jiŋli puhibu shee lɔra nima gba zaya lɔra nima la puuni shɛli mali bini ka di be di zuɣusaa ka nyɛ zaɣ' ʒee ni salima kala di luɣili ni so zaya ka pili zipil' ʒee ka o nyaaga ka ninkur' so mali teen' piɛlli ka ye liiga buluu.

tima kɔhibu duu m-bɔŋɔ ŋun ʒi tooni ŋɔ ha yela liiga piɛlli ka sɔ tiraaza sabinli ka piri jinjam sabinli ka zaŋ o nuu pa teebuli zuɣu ka ŋun za o tooni la diri kompiuta la ka zaŋ o zuɣu fi tiŋa ka gba nyaaga ŋun zaya la gba ye liiga piɛlli ka wuɣi o zuɣu n-yuundi zuɣusaa duu maa puuni aaiyi kondishin beni ka agogo gba tabi ya.